Meeshaalee addaa addaa jechuun kan namni tokko jireenya isaaf jedhee mana isaa keessatti wantoota garaa garaa walitti fiduun mana isaa keessatti ittiin fayyadamaa itti jiraatuudha.

Mana jechuun wantoota garaagaraan walitti fiduun kan ijaaraman yoo ta'u, mana jireenyaa jechuun wantoota ijaaramanii yookaan walitti qindaa'inii yookiin hojjatamanii namni keessa jiraatu jechuudha.

Manni dhugaatii fi manneen nyaataa walitti hidhumsa qaba. Yookaan walitti dhiyeenya qaba. Namni tokko jireenya isaa keessatti dhugaatii fi nyaanni Isa barbaachisa. Kanaafuu dhugaatiin bakka namni tokko deemee irraa dhugu yoo ta'u, manneen nyaataa jechuunis bakka namni nyaatudha

Elektirooniksii Elektirooniksii jechuun kanneen akka Moobaayilaa, Jippaasii, TV fi kanneen gara garaa yoo ta'an elektirooniksiin dhala namaaf baay'ee barbaachisoo fi isa bu'uuraa ta'an jechuu dha.

Oduu jechuun adeemsa namni tokko yaadaan yookaan barreeffamaan yookaan odeeffannoo gara garaan dhagahuun gara biyyaatti yookaas gara namaa namatti oduu bifa odeeffannoon daddabarsu jechuudha.

Geejiba turizimii fi immigireeshinii Geejiba jechuun namni tokko bakka tokko irraa gara iddoo biraatti itti imalu jechuudha. Turizimii jechuun bakka daawwannaa jechuudha. Immigireeshinii jechuun yeroo biyyi tokko walitti dhufeenya qabduun jechuudha.

Barumsa jechuun kan dhalli namaa beekumsa argachuuf jedhee dhalaa dhalatti yookiis dhaloota dudduubaatti daddabarsee beekumsa isaa gabbifachuuf jedhee itti jiraatudha.

Jii'oogiraafii fi seenaa jechuun kan walqabatan yoo ta'u, jii'oogiraafii fi seenaan barumsa yookaan beekumsa kan ta'iiwwan darban irra dhaabbatee kan ta'iiwwan bor ta'uuf jiran kan nu barsiisudha.

Geejjiba jechuun namni tokko bakka tokkorraa bakka biraatti itti imaludha. Turizimii jechuun immoo bakka namni tokko daawwannaa deemee daawwatudha. Immiigireeshinii jechuun immoo adeemsa namni tokko biyya garaagaraa imaluuf jedhee itti dhaqudha.

Bineensota manaa fi alaa: Bineensota manaa jechuun mana keenya keessatti yookaan naannaa keenya keessatti yookaas dhala namaatti madaqanii kan jiraataniifi kan namni ittiin jiraatu yookaan itti gargaaramudha. Bineensota alaa jechuun immoo kanneen bosona keessa jiraatanidha.

Hawaasa jechuun namoota iddoo tokkotti yookaan biyya tokkotti walitti qabamanii jiraatan yoo ta'u, maatii jechuun namoota mana tokko keessatti walitti qabamanii yookiin maatii tokko ta'anii wajjin jiraatanidha

Nyaata: Nyaata jechuun dhalli namaa hamma lafa irra jiraatutti nyaanni baay'ee isa barbaachisaadha. Namni nyaata nyaatu malees jiraavmxhuu hin danda’u. Kanaafuu nyaanni dhala namaaf baay'ee barbaachisaadha.

Biqiloota jechuun dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Dhala namaatiif kan barbaachisanis gaaddisaaf, nyaataaf , bashannanaaf ni oolu. Kanaaf biqiltoonni dhala namaaf baay'ee barbaachisoodha

Amantaa jechuun adeemsa namni tokko akak yaada dhuunfaa isaatti naaf ta'a yookaan na baasa jedhee ofitti amanee ofitti fudhatee kan ittiin amanatee jiraatudha.

Maashinoota: Maashinoota jechuun dhala namaaf baay'ee barbaachisoo yommuu ta'an, maashinoonni kan nu fayyadana adeemsa daddafinaan hojii hojjetanii hojii xumuruu fi adeemsa saffisaan itti gargaaramuu yookaan itti fayyadamuudha.

Beeksisa jechuun namni tokko waan yaadasaa yookaan waan fedhiisaa yookaan waan barbaadu kan ittiin ibsatudha. Kanaaf beeksisa jechuun baay'ee namaaf barbaachisaadha

Uummama jechuun wantoota uummamaan lafa kana irratti uummamaanii argaman yoo ta'u naannoo jechuun kan namni uumee itti moggaasu jechuudha.